Namda nim din mali kama balibu balibu namda nim maa nyɛla din viɛla di nyɛla bi ni dihi shɛli nachiinsi zaɣ piɛla gabi dinni zaɣ sabila gabiya ni zaɣ ʒiɛhi di luɣuli zuɣu chinchina nyɛla din bɛ roba nim ni n panpaya tooni ha ka katawiya din nyɛ zaɣ dozim yirigi pilli

Kuli siɣiriba paɣaba ban kanli galisi bi zaa sa yɛla ban zi taha bibi piri namda nima niriba ayi ban doli yɛanga ŋɔ yɛla ban piri namda nima ka dikligina zɛ baɣi ba tampima yɛla din bɛ bini bɛ shɛli maa bi tooni guŋa kuŋ yɛla di ziya.

Kuliga din ku doya tihi nyɛla din sansa kuliga maa nangbani kpaŋa yiya din mɛmɛ taba zuɣu la gba nyɛla din ko n gilli kuliga maa n ti pahi tihi maa sitima zaɣ bihi ni zaɣ kara gba nyɛla din ko n gili kuliga maa

Tumtumdiba nirabaata nyɛla ban ʒi bin ʒihi zuɣu n ʒɛya ka katalɛm nyɛ din yirigi piliba bi nyaanga gaɣa ʒɛya gaɣa ni chɛdiri piɛlli gaɣa maa nyɛla gaɣa ata ka di kama nyɛ zaɣ dozim tihi nyɛla din ko n gili bi ni bɛ luɣu shɛli maa

Moɣili ni bihi ban kanli yiɣisi bihi anahi bi gbubila alichɛdiri nima n tim moɣali ŋo ni ni bi tooi kom shab gbubi alichɛdiri din kama nyɛ zaɣ piɛlli shɛŋa zaɣ nuɣso shɛŋa ka di nyɛ kurugu dina

Kohamma ni damma shee paɣaba nyɛla ban ʒi bi kohamma teebuya gbuni bi daguya maa shɛŋa nyɛla boraadɛ di pala teebuya zuɣu bi zaŋ tani ʒiɛɣu n zaŋ yɛrigi pa teebuli maa zuɣu naanzu buhi n ti pahi alibarisa nima

Duu din dihi nachiinsi adaka nyɛla din ʒɛ n tabi duu maa dikpuna duu maa dikpuna nyɛla zaɣ tampilim adaka maa nyɛla din mali dundoya ata di yaɣa yaɣa ka dundoli bɛ di sunsuuni adaka maa kama nyɛla zaɣ piɛlli ka fulaawaasi tam adaka maa zuɣusaa

Duu puuni doo nyɛla ŋun ʒi bin ʒii zuɣu ka zaŋ tanpiɛlli n zaŋ piri o nyingoli ka so jinjɛm sabinli ka do yino gba ʒɛ o zuɣusaa ka yɛ liiga piɛlli o gbubila maʒini n mali soori o zabiri ka Anfooni nim yili bi zuɣusaa